One way I go spend or invest money for future purpose na to invest am for education because dey say education na de bed rock of every society so through education you can learn skill through education you can learn hand work through education you can learn what you want to become in future and through education you can be able to relate wit pipu around you so education na good tin wey person suppose spend money for so that you can be able to you can reap it in future another way I go invest or spend my money na to put my money in business when you do business you you, you get gain from doing that business get profit get interest so me I go put my money and use that money and go to places wey I go buy tins cheap like market I buy tins and come to my side and sell and make profit from that because that business go help me to be self reliant and to give me pocket money to make me to eat to make me to give me way to live and e go also make me to become a man on my own another way wey I go invest my money na to use am buy property like land and houses or any other tin that would bring me money in future if I use my money buy land for instant land go give if I buy land today wit cheap money or small money I go sell am in maybe next five or ten years which I would get gain more than what I use to buy another one is house wey I go use money build my house wey I go put de ten ant and dey go pay me my house rent every month another way I go spend my money na to spend my money in agriculture because agriculture go bring food to pipu I go invest in agriculture and use it to feed my family through agriculture I go sell my crops sell the what I produce on my farm and use it to feed my family and sell dem to other pipu who need dem those are de tins I will use my money and invest which go give me good tins good reward in future.

Love dey help keep relationship strong. First thing be sey love na foundation of any good relationship. E be like sey na de cement wey hold blocks together. If two pipu love each other well well, dem go get patience wit themselves. Love dey make pipu calm down even wen wahala dey. For example if your partner vex you, love go make you no shout or fight. You go wan understand wetin really happen before you react. Love also dey build trust. Wen you love person, you go try always dey honest. You no go dey lie or hide things and wen both of una dey trust each other, wahala no too dey last. Small understanding go clear fast because una no dey suspect each other up and down. Another thing be support. Love dey push you to support your partner whether na financially, emotionally or even just dey there wen dem need you. If your partner dey go through hard time, you go make, love go make you stand by dem, no run leave dem. E go be like sey both of una dey inside de matter together. Love also dey make communication sweet. Pipu wey love themself dey talk more and dem dey lis ten too. If you get something wey dey worry you, you go feel free talk am, you no go dey feel sey dem go judge you. Good communication dey reduce quarrel because una dey always understand each other well. E e dey still bring forgiveness. No relationship wey perfect, person go make mistake, de love dey help you forgive person wey you care about. You no go dey carry old matter for head like gala. You go forgive and move on because you value de relationship pass de mistake. Lastly, love dey bring happiness and piece of mind. Wen love dey strong for relationship, e dey sweet. You dey always happy to see your partner. Even if life hard, as long as both of una dey together, things dey easy. Love na dat glue wey hold everything together wen things wan scatter.

E get many ways wey I dey contribute to de development of my community one way na de government in environmental sanitation wey we do sanitation almost every Saturday of de month. we go dey go out to public places markets our streams our road to clean de place. we cut de grasses on our road go go dey go to our stream and make sure that you keep de stream clean for pipu to drink from. we also go to our village hall and keep de environment clean. so this dey help de community to grow and develop. another thing is de security that our our community dey appointment all de youths to secure de community from criminals. so I dey follow join de pipu wey dey keep de security of de community especially in de night. we dey payroll around de village to protect de government facilities and de community assets from theft. so we dey do all this things to protect de community. another thin which I dey follow do na to be going to houses of those pipu wey no get- who are very poor. I go dey help dem, I go assist dem; maybe give dem what I have like some money to buy food for their family and dey would be happy and that is community development because those pipu are part of de community; dey want to survive so I also help dem to live to survive. so we go dey do I dey follow do all this thins because na my responsibility my obligations to contribute to de development of my community.

You see for this life wahala dey every sometimes na money wahala sometimes na health sometimes na even work or relationship e no easy at all but when you get family and friends wey dey your side de thing dey soft small family. na first pipu wey go always dey your back even if de whole world turn against you your family fit still dey Stand for your side. dem fit encourage you when you wan give up dem fit pray for you dem fit help you with small small things like food advice or even just to lis ten to your problem. sometimes sef just to hear person tell you sey e go beta fit give you small hope wey you go take build body friend too na another big blessing good friends na like medicine dem go dey check up on you gist with you make your mind cool and sometimes dem fit show you road wey you no know before. for example if you lose work na friend fit tell you say guy I hear say one company dey find person make you go try or if your mind dey heavy your friend go talk some kind hard talk wey go make you smile again. sometimes e dey even beta to talk to friend pass family because some wahala wey you fear to tell your papa and your mama but friend go understand you sharp sharp. good friends and family make you feel sey you no dey alone. and for this life to feel sey you get pipu wey dey your back fit be de reason why you no go fall when problem come. another thing be sey, when you get strong family and friends, dem fit join hand help you reason beta solution to your problem. two head beta pass one; dem fit help you say wetin you no even think before. sometimes dem go carry your mata for head like sey na dem get am.

Physical appearance dey play big role for how pesin dey see himself and how people dey relate with am. From small pikin, if you fine or you or you too dey fresh, pipu go dey treat you one kind better. They go always dey admire you, dey talk good things about you. Dis kind thing fit make you dey build confidence. You dey you go dey proud of yourself, small, small. But if your face or your body no too meet standard wey the society dey like, sometimes pipu fit dey look you down. They fit talk anyhow give you or even dey ignore you. Dat one fit affect how you see yourself. You fit dey feel sey you no too good or you no dey important. Sometimes pipu fit even dey shy or dey hide body because they no want make pipu laugh dem. Another way appearance dey affect identity na for the kind cloth wey we dey wear, your hairstyle, the way you package yourself. For Naija, if you dey always dress sharp, pipu go dey respect you. They go believe sey you get cents or you get money. Even if you no get money like dat, appearance alone fit open doors for you. You fit enter places wey normally, they no go allow you if you dress anyhow. So, appearance dey somehow control how we present ourself to the world. Even for relationship matter, appearance dey play big role. If you fine or you dey attractive, you go get plenty pipu wey go dey rush you. Pipu go dey always want make you dey around dem. Sometimes self, pipu fit even get opportunity where another pesin no get, just because they just because sey e fine or e sabi package. But na important make pipu know sey, na inside matter pass. Even though physical appearance fit help you, your confidence and how pipu see you, If your character no good, na problem be dat oh. Because after the beauty, na your true self, de go still meet.

Fashion na big part of culture because e dey show who you be, where you come from and wetin you believe. You fit no talk anything, but as you dress, pipu go sabi small small things about you. For example, if pesin wear agbada, e go show sey na Yoruba man be dat oh. For Nigeria here, fashion no just be cloth wey pesin wear to cover body. E dey tell story. E fit show sey na festive you you go. Like if you go wear white white for traditional wedding. E fit show sey na mourning, like if you wear black for burial. Even the kind beards, cap, wrapper wey pesin tie dey tell say, I be dis tribe or I be chief. Another thing be sey, fashion dey change small, small as culture dey change too. Before now, only wrapper and native pipu dey wear. But now, you fit see pesin mix native with jeans or sneakers. Na culture dey evolved be dat. You know sey Nigeria get different tribes and each one get e own way of dressing. If you enter event like Calabar Carnival, or Lagos Fashion Week, you go see sey, fashion dey speak loud. E dey carry culture waka go global. Pipu from Obodoyinbo dey even copy some style, because they sabi sey Nigerian fashion sweets, a full originality. Last, last, fashion na way wey people take show pride for our culture, dey unite us because even if you be Hausa, Yoruba, Igbo, or Efik, once you see pipu dey rock their traditional attire well, you go respect dem. E dey sweet belly sey our culture dey alive through the way we dey dress.

For society, alcohol na double face something. Some pipu dey see am like better enjoyment. They belief sey if celebration no get alcohol, e no e never complete. Birthday, wedding, burial, naming ceremony, Christmas, New Year, alcohol dey always show face. For business meeting too, sometimes people dey toast with wine or beer just to show sey dem happy or make business sweet. But another set of people dey, wey no dey like alcohol at all. De dey see am as root of plenty evil. They belief sey, when pesin don drink, e fit lose respect, behave anyhow or cause wahala. Especially for churches, mosques, and traditional places, Elders dey warn say alcohol fit destroy life if pesin no use am well. Alcohol influence on attitude and behaviour. May we may we talk true, alcohol dey influence pipu behaviour seriously. Small shy guy fit drink small con dey loud dey talk wetin e no suppose talk. Gentle lady fit take two bottles con dey dance anyhow, dey misbehave. Some pipu fit drink begin find fight, insult elder or even commit crime. When pipu drink, the brain no dey reason like normal again. E fit dey overboard, over happy, or over aggressive, dats why sometimes you no here pipu talk, no vex, nah, drink wee talk for um for my mouth. For club, for streets, even for village meeting, alcohol don cause many small small wahala and big ones too. Some marriages don spoil because of drunkenness. Some friendship don scatter, even accident for road, na because some pipu drink and drive. With many older pipu, especially mama and papa dem, they see am as bad habit. Even you no control am, de they always advise, if you wan drink, drink small small. No let drink, drink you. So we don see am, alcohol dey everywhere for society and pipu get different mind towards am. Some dey enjoy am and responsibly, some dey misuse and alcohol fit sweet pesin, but if you no manage am well, e fit bring serious wahala for your life.

I wan talk about some misconceptions wey dey about drug abuse. Plenty pipu dey believe some things wey no correct at all and na why many youths dey fall inside wahala. First misconception be sey na only bad pipu dey use drugs. Dis one no correct. Anybody fit fall victim, even pipu wey gentle, wey dey go church, wey get good family. E fit start small small, maybe pesin wey wan try am for party or friends’ pressure before you know you don hook am. Second one be sey, I fit control am any time I like, na lie. Drugs dey get as e dey do person. E go dey deceive your mind sey you fit stop anytime but true true, once addiction don enter body, nobody de no be by power you go fit stop. Na serious help you go need. Another misconception na na sey, if na medicine e no dey harmful. My brother, my sister, even drugs wey doctor prescribe, if you misuse am like overuse am or take am without doctor advice, e go still harm you. Na so many pipu take start with cocaine, tramadol and other strong drugs, wey later destroy their life. Some pipu dey talk say, if I no dey high, I no fit enjoy life, na big lie. Dat high wey you dey find na temporary feeling. After dat small enjoyment, wahala go land, depression, sickness and madness fit follow. Life get better natural way to catch crush, sports, music, friendship, no be drugs. Another wahala be sey, some youths dey think sey everybody dey do am, so e normal. Omo, wrong thinking. No because sey others dey do rubbish make you follow. Many pipu dey respect today because they follow everybody. Your life na your life own. Your life na your own. If you spoil am, na you go suffer am alone. Lastly, some pipu dey believe sey, once I pray, everything go clear. Prayer good oh but prayer no be substitute for better action. If addiction don catch you, you need combine prayer with serious treatment. Like go hospital, meet counsellor, join support group. God will bless the work of your hand, even you take right steps.

Personal safety na number one thing pesin suppose do. Before you even think of others, you must first protect yourself. How you go do am? You must dey alert, always shine your eyes for where you dey, no dey waka for dark place anyhow especially if the area no pure. If you dey go somewhere wey you no know, try tell pesin or even move with pipu wey you trust. Another thing be sey no dey show yourself anyhow. No dey carry better phone dey flunt for road or dey talk loud for phone say i get money oh, because bad pipu fit target you. Low key lifestyle dey help pesin stay safe. Now for community setting, everybody must join hands. No be one person work. If you see wetin no clear like strange pesin wey de look suspicious, abeg alert pipu wey fit help. Like Vi vigilante or even call police if e serious. If everybody dey look out for each other, wahala go reduce. Communication na key. For your area If una fit get WhatsApp group or small meeting post, make huna dey share update. Like If de see strange or if something happen for junction. Everybody go sabi fast. E go help all of huna dey alert. Another way to ensure safety na by respecting law and order. No dey do jungle justice. If wahala happen, carry matter go meet pipu wey fit handle am properly. Like community leader, police or even religious leader. Jungle justice dey cause greater wahala and sometimes innocent pipu fit suffer. Self-defence small small small dey important oh. You fit learn to defend yourself if anything happen. Even to sabi shout loud run well or dey dey aware of emergency number fit save life.

If you wan grow for dis life, if you wan develop yourself, you must first understand sey self-development na serious business. No be something wey you dey do anyhow. You must dey in ten tional, you must dey deliberate. First thing be sey, you go get correct mindset. If you If your mind no dey open to learn new things, you don already block yourself. You must tell yourself say, I no sabi finish, I fit learn, I fit improve, I fit do better. Na from dat mindset, growth go start. Anodar thing be sey, you go dey consis ten t. No be sey today, you dey serious, tomorrow, you dey you dey play. Growth na like pesin wey dey farm cassava. You no go plant today con expect harvest tomorrow. You go dey water am, clear grass, take care of am steady before e go mature. Same thing with self development. Small small, steady steady, you go dey build yourself. Again, you go need set goal for yourself. Wetin you want improve? Now your speaking skill, na your business sense, abi na book you wan read more. If you If you no set target, na anything go carry you waka anyhow. But if you sabi where you dey go, e go easy make you know wetin you dey do every day to reach there. Anoda point be sey, you go humble yourself to learn from others. You no fit sabi anything, you no fit sabi everything. Sometimes, na your bro, na your junior go even teach you something. Sometimes, na pipu wey you no even expect, go open your eye. Make your mind day open, ask question, find mentor, watch pipu. Where they don go far for wetin you dey do and learn from their story.

Culture na way of life for any society wey wan hold their cultural value strong. Community dey play serious role. Community na like the ground where cultures dey grow. And if community no agree promote their culture, they go just lost their cultural values. First, na the community dey teach the children all the traditional ways. How to respect elders, how to greet, how to behave, how to marry, how to do ceremony. For example, for village meeting or when de dey do festival, na the community dey organize am so dat young pipu fit know sey dis na our way. If community no dey do all des things, young people go just dey copy Oyinbo way, and our cultural value go dey fade small small. Another thing be sey, the community dey protect culture by using language. Like for Nigeria, if you go village, you go see sey elders dey still use our local language talk to children talk to children. Dat one dey help keep um language alive because if children they no sabi their language, na problem be dat. Community self dey help promote culture by supporting traditional leaders. Like chiefs, elders, kings. Des leaders dey stand as symbols of culture. If communities respect their leaders and follow tradition, na so de dey show sey culture still get value. Community dey use storytelling, folk tales, dance, music, and drama to pass cultural values. If children use stories like tortoise and the lion for night time, de dey learn wisdom, patience, respect, and all dos better character wey de want make dem get. Even when wahala come, like when civilization or technology dey change things, na the community go still decide how to blend the new with the old so dat culture no go die. Last last, community na the backbone of culture. If everybody for community join hand, culture go strong but if dem abandon am, culture go die pata pata.

For dis life, everybody get wetin dem sabi do pass another peson. E good make you sabi sey your own strength na your own strength, no be competition. You fit celebrate your unique strength by first understanding yoursef as you be. No dey use another peson life or achievement dey measure yoursef. First, appreciate your old journey. Wetin you dey go through, another peson no dey go through am exactly like you. Na only you waka dis your waka. So, your strength na product of your experience, your problem, and your wins. Even if e neva big reach where you want, you suppose dey proud sey you don reach where you dey you dey now. Second, always dey give yoursef small-small accolades. If you do something wey make sense, even if na small win, celebrate am. Tell yoursef sey I try. Buy yoursef small treat. Smile, dance, anything wey go make your mind sweet. No dey wait make pipu clap for you before you happy. Third, understand sey everybody get ein own time. Life no be race, na who reach finish na im dem dey clap for. So, if your own strength be sey you sabi organise pipu, or you sabi dey calm or calm for wahala, abeg carry am dey shine. No dey look another peson wey fit dey loud or dey popular dey feel sey you no do you no do enough. Your strength fit quiet but e still powerful. Lastly, stay grateful. Every time you dey you dey thank God or thank life for the small an big tins wey you sabi do, your mind no go too get space dey envy another peson. Gratitude na one secret way dey make peson dey focus for im own blessing instead of dey compare upandan. So, as you dey go, remember sey na your race you dey run, na your gift you dey use.

Celebration na something wey dey very important. Wen pipu dey celebrate with ein family an friends, e dey show sey life still dey, love still dey, beta tins still dey. First of all, family an friends na support group. Na dem dey always dey your back whether rain fall or sun shine. Wen you get good news like you get promotion for work, you born pikin, you buy car or house, you graduate school, e go sweet you to call your pipu make una celebrate together becos na dem dey waka journey of life with you. Celebration na way to thank dem an thank God join. Another reason be sey happiness dey contagious. Wen you dey happy an you share am with your pipu, the happiness go double. You go see sey even pipu wey dia mind no too dey sweet before, dem go begin laugh, dance, an enjoy becos joy dey spread. If you celebrate alone, e no dey sweet like wen you celebrate full ground dey cheer you up. Bonding too dey sweet. Wen family an friends gather celebrate, the love go strong more. Una go gist, una go remember old memories, una go even plan beta tins for future. Some pipu go dey see demsef very every time, but celebration dey bring everybody together. Na for celebration you fit see your cousin who una never see for five or more years, your old friend wey travel go obodo oyinbo. Life short. You no know tomorrow. So, any small chance wey you get to celebrate especially with the pipu wey love you, you go grab am sharp-sharp. E dey e dey important to celebrate memories becos na dos memories you go go dey comfort you wen wahala come. Sometimes too, celebration fit dey heal wound. If peson dey go through tough time, maybe dem lose job or relationship break, to gather with family an friends for small celebration fit lift the spirit. E fit remind peson sey life neva finish. Beta go still beta go still come.

For any organization, whether na school, company or government office, dem dey always make decisions decisions like who dem go employ, who go chop promotion, how dem go share work, and even how dem go serve customers. But when ethnic bias enter, whether wahala fit start. Ethnic bias na when person dey prefer or dey do special for people because of where dem come from their language, tribe, or cultural background. E fit be like say dem dey do as if na only people from their place sabi work or na only dem deserve better opportunity. For example, if manager for office na Yoruba man, and e come dey favor only Yoruba workers even when another person from different tribe sabi work pass na ethnic bias be that. E fit make better people wey get real talent no get chance. Dem fit just dey push dem one side because of where dem come from. This kind thing fit cause serious wahala for the organization. Number one: E fit make good staff taya and resign go another place. If dem notice say no matter how dem try, dem no go get promotion because dem no be our own, dem go just leave. Wetin go happen be say the organization go dey lose better workers. Number two: Ethnic bias fit spoil the image of the organization. People outside go dey see am say na only dem people dem dey help. Customers, partners, even government sef fit begin avoid dem because dem no dey fair. Another wahala be say: Teamwork no go dey sweet again. People go dey work with bitterness. Dem no go trust their oga or their fellow staff. Dem go dey believe say, Even if I work hard, dem no go recognize me because I no be their tribe. Lastly: When ethnic bias full for organization, decisions wey dem dey make no dey balance. Instead of picking the best idea or the best worker, dem go dey pick based on tribe or personal interest. And when person wey no sabi the work enter position, the work go spoil. So my people, na serious problem ethnic bias dey cause for organizations. Na why e good make every organization train their managers and staff. Make dem dey fair. Make dem choose people based on merit—not on where person come from or the language wey dem speak.

For me, the most infallible quality wey I dey value for friend na loyalty. E no get wetin you wan talk loyalty na the main thing. If person loyal to you, e go stand well with you no matter how breeze blow whether e sweet or e bitter. You fit get friend wey sabi gist, sabi laugh with you, dey flex with you, but if problem show, dem go vanish like say dem no know you before. That one no be better friend. But person wey loyal even if wahala land, even if everywhere red dem go dey your side. Dem go fit tell you truth even when you no wan hear am, because dem get your back. Loyal friend no dey jealous your progress; instead, dem dey happy for you. Dem dey push you make you go higher. If you dey cry, dem go cry with you. If you dey happy, dem go celebrate with you like say na their happiness. Na this kind spirit dey make friendship strong. No be all those friends wey dey only show face when things soft but when problem bust, you no go even see their back light. Another thing be say, loyalty mean say your secret safe. If you yarn your mind give loyal friend, e no go talk am waka dey broadcast for street. E go lock your matter for chest. You fit trust am with your wahala, your dreams, your fears your everything. E no easy find loyal person. Na why when you jam one, you suppose hold am tight because loyal friend dey rare nowadays. Sometimes loyalty no dey make noise. You no go even sabi say the person dey save your name behind your back dey fight for you when you no dey, dey support you when you no fit talk. You fit get friend wey rich, you fit get friend wey funny, but if dem no get loyalty, that friendship fit crash anytime breeze blow am small. But when if person no get money even if he no sabi crack joke, if loyalty full hin body, you go enjoy peace for the friendship. So, for my mind, loyalty na the emotional backbone for any friendship. Na wetin I dey value pass for friendship. as loyalty dey, many things go join, respect go dey, trust go dey, love go dey. But once loyalty miss wahala don start be that.

Joining protest fit make important wahala wey dey worry people create national and international at ten tion. I agree with this one. First of all, protest na one strong way wey pipu dey take show say dem no happy with wetin dey happen. If pesin just sitdon for house dey complain, nobody go hear am. But if plenty pipu come waka come outside with black placards dey shout their mind peacefully, media go carry am, internet go scatter, government go hear, even pipu for obodo oyinbo sabi wetin dey happen. For Nigeria here, we don see am plenty times, like the End SARS protest wey happen dat year. If to say pipu no come out, the wahala wey police dey do youth for road no for loud reach like dat. Because of the protest, CNN report am, BBC talk am, even pipu wey dey America, London, dem support Nigerians. Na through dat one dem begin try reform police small, small. E thou hin never perfect but change small better pass e no change at all. Secondly, protest dey show say people get power pass as government dey think. E dey show say when we gather voice together, we fit force change. E no dey easy. Sometimes, dem go even use police or soldier pursue pipu. But, e dey important make we stand strong. If we fear, who go fight for our rights? Another thing be say protest dey bring pipu together. E dey unite pipu wey dey suffer same wahala. You go see say poor man, rich man, old man—everyone go join body because dem dey fight one cause. Dat kin unity dey sweet and e dey important because if we wan make Nigeria better, we need make we dey united first.

To maintain better mental health na very important thing for everybody life. No be only say make pesin dey strong for body. Your mind sef need dey strong and stable. If your mental health no correct, e go hard you to enjoy your life well. Even if you get money, good work or fine house. Mental health na the way wey your mind dey reason. The way you dey feel inside and how you dey handle wahala. If your mental state dey healthy, you go sabi manage stress. You go fit relate well with pipu and you go dey, dey productive for wetin you dey do everyday. Infact, if pesin mental health no dey okay, e fit start dey show small, small. You go dey always tire, you go dey vex anyhow. You no go get interest for anything wey before dey make you happy. Sometimes you go just dey sad without reason. Some pipu even dey think say life no sweet again. If dis na sign, all dis na sign say your mental health need at ten tion. How you fit maintain better mental state. First, dey talk your mind, no bottle your feelings. If something dey worry you, find pesin wey you trust talk am. Sometimes, just to yan with pesin fit make you lighter. Another thing, na to dey rest well. Sleep no be waste of time. Na when you sleep well, your mind go fit reset and refresh. Still to do wetin dey make you happy. If na movie, dance, play ball, read book, or even gist with friends, do am. Exercise sef, help mental health. When you move your body, you dey release better hormone wey dey make pesin happy. No forget say, if you notice say, the thing don dey too much for you to handle alone make you no shame to find professional help. Finally, make we dey support each other, sometimes pesin fit dey suffer inside but, e go dey smile outside. Check your friends, your families. they ask dem how dem dey truly, small kindness fit change pesin life.

To stay healthy, physically no be by magic, e get wetin pesin suppose dey do. First, exercise na number one. You go try dey move your body everyday. No be say you dey just sit down for chair from morning till night. Even if na small walk waka for street or you jog small, e go help body strong. You fit even dance for house. Dance na exercise too. Another thing be say the food wey you chop matter well well. You no fit dey chop only junk food like too much meatpie, gala, soft drink con expect say your body go strong. You need dey chop better food like vegetable, fruits, fish, beans and drink plenty water. Water na life. If you dey drink water steady, your body go fresh and your skin go dey shine. Rest na another important thing. Some pipu go dey work tire, dem no fit give time for body to rest. E no good like dat. Sleep for at least six to eight hours every night if you fit. If you no dey sleep well, your body go weak. Your brain sef go dey suffer. Make we no forget hygiene too. To stay healthy you gat dey clean. Bath everyday. Brush your teeth well. Wash your hand before you chop and after you use toilet. All these small, small things dey help you avoid sickness. Another one na say you dey you get dey go hospital once once for checkup, even if you no sick. Let them check your blood pressure, sugar level, all these things, sometimes pesin fit get problem wey e no know until e don bad. Early checkup fit save your life. Stress too fit scatter pesin body. If wahala too much, find time relax your mind. You fit pray, you fit meditate, you fit even just gist with friends to laugh small. No carry all problem for head like say na you alone waka come.

For man to get social circle sey im get im own pipu wey im dey relate with, e dey very important, e dey help man for many area for life. First, man no be island, if man just dey waka alone, e go easy for depression, wahala and lonliness to catch im but if im get friends, brothers and even colleagues, wey dey close, any time im get problem, e go first talk am out. E go fit find advice or even just laugh small make body no too heavy. Another tin be sey, social circle dey help man grow, some times, na your guy fit introduce you to beta opportunity, job, business or even relationship mata. You fit just dey your lane dey struggle but na who you sabi fit open door for you, for dis our Naija wey we dey connection dey very important. Who you sabi sometimes beta pass wetin you sabi. E still get another side when man get correct social circle, e dey help am dey tink well, if you get friends wey dey reason well, dem fit help you set goals, encourage you, push you make you no lazy, man no need man need pipul wey go challenge am to do beta. No be only to dey drink and party, but pipu wey get sense wey go help you grow. Again, you no sey wahala no dey ever finish for life, sometimes, e fit be job wahala, family palava or even sickness, if man no get pipu around am, e go suffer am alone but if im get strong social circle e go see help even if na just emotional support, sometimes self, na who you sabi go run small contribution wey go safe your head. Lastly, social circle event fit affect man well being, wen man get pipu wey dey show am love, respect and support, e dey boast im confident, e go dey happy, e go dey reason well, e go dey even dey live longer self because stress go reduce.

How I dey manage my income and expenditure. As e be sey money matter na serious something, I dey take style dey plan my income and expenditure well well. First thing wey I dey do be sey, once money enter my hand, whether na salary, business profit or any other awoof, I go first calm down, make I divide am. The first decision be sey, I go remove small something for savings. Even if na small, I de try put something aside because nobody know tomorrow. De dey talk sey make you safe for rainy day. And true true, rain dey fall anyhow. After savings I dey look my important need. Things like food, house rent, light bill, water bill, school fees and transport. All dos ones na must. I dey always first settle dem before I begin think of enjoyment. For example, if I dey plan my money, I go draw list, I go write wetin be most pay things and how much each one go chop. As I dey settle am one by one, I dey tick am off. E dey help me know um go spend my money anyhow. Another way wey I dey manage expenditure be sey, I dey run budget every month. Before the month starts, I done already plan how much I go spend for food, how much for data, how much for transport, even small enjoyment money. Anything wey no dey inside budget I dey try no spend money for am, unless e really important. I I still dey avoid impulse buying. Sometimes you go waka for market or mall, you go see fine fine things wey dey call your name but you go ask yourself, I really need this thing abi na just eyes wey dey do me. If e no serious, I go go now. Another important thing be sey, I dey try find way wey money fit dey grow. If I get extra cash, I fit put am for small business or invest am because if you just dey save alone, something inflation go chop your money small small but if you invest wisely, the money fit grow.

Spiritism na belief sey spirit pipu wey don die still dey interact wit pipu wey dey alive. E dey talk sey dis spirit fit guide us, protect us, or even teach us new tins. Some pipul go talk sey na through dream, vision or even by pipu wey fit hear or see spirit. Dem dey connect wit spirit world. Now, how spiritism affect individual? E get many way, for some pipu e dey give dem hope sey life no dey in after death. Dem dey belief sey dia love ones still dey watch over dem. Dis kind belie fit make pesin get peace of mind especiali wen dem lose pesin wey dem love on the other hand, spiritism fit cause fear or wahala, some pipul go dey fear spirit attack or spiritual wahala if dey belief sey dem go offend spirit or dem no dey live the way spirit world want. Some pipul go even dey spend moni for spiritual consultation, buy charm or dey do one kind special prayer or spiritual to please Spirit. Anoda tin be sey spiritism fit ginger some pipul to dey behave well if dey belief sey spirit dey watch dem, dey go wan dey honest, dey kind and do wetin good but for some pipu, na manipulation e dey cause, fake spiritualist, dey go use fear take control dem dey collect money dey deceive dem. For Naija we sabi sey plenty pipu dey make spiritism with religion, you go hear sey pesin dey go church or mosque but still dey visit propet prophet, babalawo or native doctor wey go tell am wetin spirit talk. Na because for our culture belief in spirit world strong well well. We belief sey every thing no just end for physical, spirit dey involve for almost every tin dat mata

For Nigeria religion na big part of our life, whether na Christianity, Islam or traditional belief. Dem dey teach us plenty correct values. One big value wey religion dey also hammer on na compassion, to show love and care to pipu especially those wey dey suffer. For bible dem talk sey make we love our neighbor as ourself. Dat one mean sey if person dey hungry and you fit help, abeg help am. Even for Islam, prophet prophet Mohammed talk say anybody wey no show mercy, God no go show am mercy. So religion dey encourage us make we dey make we dey kind and helpful to others. Forgiveness na another strong message wey religion dey preach. For Christianity dem talk say even if person offend you seventy times seven you suppose forgive. E no e no easy but na wetin God want. E dey help bring peace for family, community even for whole country. For Islam too, Allah na merciful God and e dey encourage Muslim to forgive those wey offend dem. Forgiveness dey bring peace of mind and e dey stop wahala from turning to bigger fight. Den respect for others, dat one follow join. Religion dey teach sey everybody be God creation, so we suppose treat everybody wit respect, no matter their tribe, religion, age or level. For bible, apostle Paul talk say make we dey live in peace wit everybody as much as we fit. Even for traditional belief tell dat dey always? make we respect person if you wan make dem dey respect you back. So, if we fit preach wetin religion dey teach; love, forgive and respect, Nigeria go better. Our community go get peace and pipu go dey live like brothers and sisters.

Dis mata of religion na somtin wey almost every body for dis world dey follow, e no mata weda na Christianity, islam or traditional religion or even pipul wey no too belief sey god dey. Na wetin we grow up see for our papa and mama house na in we dey follow, if your parent na Christian, you go grow bigin go church, if dem be muslim, na mosque you go sabi, some pipul sef later go change wen dem don big but e most show sey religion dey important for our life now, why every body get religion? human being no like to dey confuse. We like to understand wetin dey happen for dis life abnd wetin dey happen after we die religion dey give pipul hope dey calm mind e dey teach pipul how to live well, for example, religion fit teach sey make you no tief, make you love your neibour, make you help poor pipul, all dis na good moral wey dey help society balance. Nigeria here, religion dey strong, e dey shape how we tink, how we dress, how we mari, how we do naming ceremony and even how we buried dead body. Some pipul no go do bizness on Sunday or Friday because of dia religion, some go fast during Ramadan some no go chop sa ten food like pock because of dia belief, religion still dey affect how pipul vote, how dey see other tribe, how dem take do leadership. Sometime, e dey bring peace other time if we no careful e go fit cause wahala if we no respect oda pipul belief but if we all fit use religion do beta tin like show love, help oda pipul and fear god, our life for dis country go beta pas like dis. Religion suppose unite us no be devide us make every body trust fear god and do the right tin no mata the religion

To be beta parent no be sey you go get plenty moni or big house, e dey start from love and care, true love, e get love to your parent we-we, show am sey you dey for dem weda rain dey fall or sun dey shine, na dis love go make your pikin trust you, obey you, come run meet you wen dey get wahala…the other beta atribute na patient as pikn dey grow, dem go do many tins wey go pain you, break cup, cry for night, skata house, if you no get patient you fit dey shout or beat dem any how but beta parent go come down correct pikin with sense no ne with violence, if you dey beat or shout too much your pikin go bigin fear you instead of respect you. Understanding another important one, you try understand how your pikin dey feel, sometimes dem go just dey moody or dem no go wan talk, no be to dey force dem or call dem stubborn. Sit down with dem, ask dem how dem dey make dem open up, na so you go no wetin dey dia mind, and you fit help dem beta. Then, discipline with love: no be every time you go just dey pampa pikin, if dem do bad tin you get corrected, do am with love no dey disgrace pikin or compare am with other s pipul own just show dem sey action get consequency and guide dem make dem know wetin be right from wrong. Make I still add some good example wey dey very important, you no fit tell pikin make e no lie but you dey lie for fone sey you no dey house or tell pikin make e no read but you dey always press fone. Beta parent dey lead by example. Wetin you dey do your pikin go kopi so if you wan raise beta pikin, you self need to dey show beta character. Lastly, beta parent dey support pikin dream, no be to force dem dey you must be doctor or lawyer try no wetin your pikin sabi do, wetin dem like and support dem for dat direction.

If dem tel me sey my role model, dat pesin wey I dey look up too, wey dey inspaya mi, wey I dey len from don die, I swear, e go shock me we-we. First tin, I go pause I go just stiv dey look like surprise, my body fit dey dia but my spirit go don comot. I go fit ask dem sey abeg na play, no play with me na joke be dis? because my mind no go wan belief sey ,pesin wey I dey respect like dat, don waka go meet baba god like dat and the tin go dey still enter my head small-small, my chest go bigin hevy, I go just dey remember all the good tins wey the pesin don do, mey be na the way im dey talk, the advice wey im dey give how im dey kari pipul around or the can correct life wey im live, na pipul wey dey make sense, na im don go, e dey pain me tears fit just bigin fall without se I even force am, you no sey sometimes cry no dey meet the mission if pain too much, tears go just come like sey you tap am. I go feel empty like sey somtin big don comot for my life, I go even bigin dey ask god question: why? Why now? Why dis kind pesin die? For days my mood no go dey right I go dey quite dey tink, even food no go sweet me, I fit just dey inside house dey reflect. Na the kind pesin wey make mi belief sey beta dey for life. Now, e don go, how I go take continue dey push myself but you no sey life no dey wait, after some time I go try kari myself, I go tell mysef sey see dis pesin don go but make I no waste the legacy wey im leave, I go use the pain take ginger myself to leave beta, to do wetin go make the pesin proud where ever im dey.

My role model first influence my life in many ways wey I no fit even count finish. First of all na de way dem dey live their life wit focus, hardwork and good character. E dey ginger me to do better wen I see how dem dey wake up early, check their goals and no dey give up no matter de wahala wey dem face. E dey make me believe sey I fit do am too. One of de things wey really touch me na sey my role model dey always carry pipu along. Dem no, dem no dey selfish and dem dey always ready to help person wey serious. Dat one teach me sey make I no just dey think of myself alone. As I dey try grow I dey always strive lift others wey dey wey dey around me because life no suppose to be only about me, myself and I. Another thing wey I learn from my role model na discipline. You know sey sometimes person go just dey feel lazy or wahala go come wey fit make you wan give up but my role model teach me sey discipline pass motivation. Even wen you no fit like something still do am because of de bigger picture. De mindset don really help me for my work, for school and even for my personal growth. I also dey learn how to carry myself well, how to talk, dress and behave for public because I see sey my role model always dey compose and respectful no matter who dem dey talk to. Dat one make me understand sey respect no be by age or money. Na by values and how you treat others. Finally my role model dey always put God first. Dat one really inspire me because e show sey no matter how big you be you still need God for your life. E make me learn sey make I dey pray, dey humble and always dey thankful.

As person wey dey follow God seriously, I dey try my best to dey obedient to my spiritual leader. I dey always remember say my conscience still dey tigh ten. Obedience na good thing, especially when you dey you dey under authority. Bible even talk sey make we respect our leaders and obey dem because dem? dey watch over our soul but but de same bible still talk sey make we detest hating spirit so I no dey follow anybody blindly. Anytime my pastor or spiritual leader talk something I dey first calm down reason am, I dey ask myself “dis thing wey dem talk e align wit wetin bible talk”?, “e dey bring peace for my spirit”? If my heart dey settled and I believe sey na God wey talk through dem I go follow sharp sharp, I dey even put my? more effort for de work of God because I trust sey I dey do de right thing but sometimes spiritual leader fit talk something wey no too go wit wetin my conscience dey tell me. I fit? e fit be sey dem talk am for personal interest, dem never pray well before dem talk na dat kain case I no dey jump follow. I go pray on my own, ask God for direction and read my bible to confirm. If de thing still no clear, I fit go meet dem wit respect say “Sir, Mummy dis thing wey you dey talk I no too understand am make you explain give me well”. I dey always remember sey spiritual leader no be God, dem be human being like me and me, dem be human being like me, dem fit make mistake so even if tho I dey respect and honour dem well well, I no dey carry my brain throw away I dey use sense because at de end of de day na God go ask me how I live my life no be my pastor.

Wen person dey talk sey dem dey obedient to their spiritual leader, e no just mean sey dem dey hear word. E mean sey dem dey follow wetin de leader dey talk as long as e align wit God word and e no go against person conscience. For me, I go say I dey try dey obedient well well to my spiritual leader. First of all, I dey respect sey na person wey God don put for dat position. I dey believe sey God dey use pipu guide us especially wen we dey confused or we need direction for life. So if my spiritual leader talk something wey get sense and e dey in line wit bible or wetin I believe sey God dey talk, I go follow am sharp sharp but make I talk true obedience no mean sey you? you go close your eyes dey follow anybody like sey you no know, you no get brain. No be everything wey person dey talk you go swallow like that. You go still use your sense, pray and ask God say “dis thing wey my leader talk, na so e suppose be”. For example if my spiritual leader talk say make I do fasting for three days and I know sey fasting go help me draw close to God, I go obey but if he talk say make I go do something wey no make sense or wey fit harm person, I go first ask question. Obedience no be foolishness. And again I dey show obedience by de way I dey serve. If dem give me work for church, I dey try do am well wit my heart. No be to dey argue every time or dey find corner corner way to escape responsibility. If na choir,?, ushering or cleaning; I dey put my hand where dem need me. Sometimes obedience dey hard especially wen your own plan no match wetin your leader dey talk but na for dat kain time God dey test your humility and trust. So I dey always tell myself “Friday, humble yourself, lis ten first”. Think, think am pray, den move because sometimes na de obedience wey we no understand wey dey bring breakthrough.

De relationship between military pipu and civilian suppose dey base on respect, understanding and cooperation but for Naija sometimes e dey somehow because of how soldiers dey treat civilians and how civilians too dey fear or sometimes provoke soldiers. First of all make we understand sey military and civilians na all of us be Nigerians. De job of de military na to protect de country, defend us from enemies, fight terrorism and maintain peace. Dem suppose dey like bodyguard for de country. Civilians on de other hand na de pipu wey dem dey protect. So normally we suppose work together but wahala dey sometimes you fit see soldier wey go dey harass civilians for road, slap person because dem no greet am well or even flog person for checkpoint dat one no good. E dey cause fear and hatred instead of respect, military pipu suppose dey protect no be intimidate. On de civilian side too some pipu no dey respect soldiers. Dem go argue anyhow, insult uniform or even drive by soldier. Dat one na disrespect and e dey cause plenty problem. Make civilians understand sey soldiers wey wear uniform na symbol of de country. Even if de person na human being like you, you still suppose give dat uniform small respect. Another important thing be sey government need train soldiers well make dem understand human right and also educate civilians sey military pipu no be their enemy. If both side understand dia rule Nigeria go better pass like dis. Sometimes na lack of trust dey cause de wahala, civilians no trust soldiers because of past violence, soldiers no trust civilian because of sey dem think sey civilian dey hide criminals but if both side build trust wahala go reduce. Make I round up like dis military and civilians no suppose be enemies, we dey de same country. Make soldiers dey treat? civilians wit respect and protect dem well, make civilians too dey respect soldiers and no dey provoke dem. If everybody dey play their part peace go dey and Nigeria go move forward.

Wetin government dey do sometimes fit really affect person life for better or for worse. Make I talk one example wey touch many Nigerians, na wen government comot fuel subsidy. You see, dat time wen dem announce say dem don remove subsidy, e be like play but as e happen like dis, fuel price just jump up sharp sharp. Before you fit, before you fit buy fuel like one hundred and eighty naira per liter but after subsidy removal, e reach like five hundred to one thousand five hundred naira? Dat one na serious wahala. Now wetin be de ripple effect?. Transport fare go up, foodstuff rise go up, even small sachet water sef rise increase. E no go better again if person dey do business wey dem depend on transportation like sey you be farmer wey dey carry cassava go market. Before you fit pay three thousand for transport. Now,e don turn eight thousand naira. Na loss be dat because you no go fit add all de money for your product price, pipu no go buy. Another one wey affect me directly na electricity tariff increase. Government talk say dem go give us steady light but dem still increase tariff, light no still dey dey steady but we dey pay more. Generator don turn sound option and fuel don already cost. So you go dey spend anyhow just to keep things running. Dem their decision dey affect how we dey plan our money. Salary no increase but everything around us don cost. Pipu wey dey manage before, now dem dey struggle. Some children no go fit go school again because their parents no fit pay transport or school fees. E even affect mental health. Imagine sey person wake up dey think how e go chop, transport transportation to work, pay light bills and still save money, na serious stress be dat. Pipu dey vex, morale dey low and hope dey fade small small.

You know sey for office or business place, sometimes you and your Oga fit dey close. Maybe una be paddy before or una don build correct relationship for work but you go sabi how to balance am well well so you no go spoil de work wey una dey do or how others go see una. No because sey you and Oga dey close you go became over-relax. Even if una dey gist or play outside work, once una reach office make everybody respect office rule. No dey call am pet name or dey talk things wey no concern work for meeting. Make pipu sabi sey for office na work first, play later. No collect special treatment because sey una dey close. If promotion or opportunity come make una sure sey na merit you dey serve am. If others begin feel sey you dey chop favour because you and oga dey close, e go cause wahala. Pipu go begin vex or no go trust you again. Loyalty na good thing but no be everything wey oga talk you go just dey follow like robot. If you feel sey something no good or e fit stop business, talk am wit respect. No just dey agree dey go because sey na una dey close. Real friend go talk truth even if e hard. If una get personal beef or wahala no carry am come work and if una get business matter no carry am go personal light oo. Draw line, make una fit settle work matter like professionals and still dey friendly outside. Dis one go help make everything balance well. Make sure sey pipu sabi sey una dey work hard. No let your relationship with oga cover your? shine. Let your performance talk for you. So even if you and oga dey close, pipu go still respect your hustle and contribution. Dis one go build better trust among dem.

For marriage to sweet and last, e get some kain character wey de two partner suppose get. One, love and care. First thing be sey person wey want a good spouse must love im partner well. No be just to talk, “I love you” but to show am for action. E okay wen de other person dey sick, e go dey dey check on how dem dey feel and e go dey e go do things to make im partner happy. Two, respect. Respect na big thing. You no fit dey shout or insult your partner anyhow and say you love am. Respect mean sey you go lis ten wen dem dey talk. You no go look down on dem and you go value their opinion. Husband go respect wife, wife go respect husband. Na two way something. Three, faithfulness. To be loyal to your partner na key. You no suppose dey waka up and down dey cheat. Trust na something wey easy to lose but hard to get back. If person dey faithful, de marriage go strong like iroko tree. Four, communication. Good spouse dey also talk wit their partner. Dem no dey keep things for mind, if wahala dey dem go sit down talk am well, no be to dey vex, dey carry face like who swallow bitterleaf. Talk well, lis ten well, dat one dey help grow love. Patient and understanding, nobody perfect. So person wit a good husband or wife suppose get patience. Sometimes your partner go do something wey go pain you but you go try understand sey na human being dem be.? to forgive, learn to forgive, learn to calm down and talk things over. Support, use style dey support im partner for work, for dream, for family matter. If your partner get wahala you no go leave am struggle alone even for small thing like helping for house or caring for pikin. Support na important thing.

Ha baby, you sey wetin? You don collect visa to go America? Ha God na serious good news be dis oo. Come here make I hug you joor, ha. My baby don get US visa? Chai na so blessing dey start oo. You know how many pipu dey pray, dey fast, dey do midnight vigil just to hear sey dem go get visa and God just carry am give you like dat? E mean sey our level don change. You be confirm correct babe, na really international woman you be now. See um, I remember all de wahala wey you pass through for dat embassy; de form filling, appointment, sleepless night, dey worry whether dem go give you or not but now na you dey laugh dey last. God don butter your bread well well. I go just dey imagine how now you go dey waka go for new wear winter jacket, snow dey fall e go just dey snap picture dey send me. Omo. You go dey chop burger, pizza and all those jam food, no be dis our eba and egusi everyday. But abeg oo, no forget sey you go still miss correct Afang soup sha but wait oo we need plan well. You dey go alone? How you go take manage abi na to begin plan how I go join you sharp sharp. But be de next level, I no go lie I happy pass happiness but e pain me small sey I go miss your gist, your touch, your laughter. E go hard small but no worry, love go hold us together. Maybe I just dey proud of you. Dis one na achievement wey suppose enter family WhatsApp group, I go broadcast am even put for my status, " My woman don collect visa US visa, na international babe I marry".

I don support my team wit full chest, I don even wear their jersey shout on top of my voice to tell everybody sey today na today but as ball end dem still lose. E pain, e go pain me well well but make I tell you how I fit handle am. One, I go accept sey dem don lose, no dey do like sey e no happen. De thing don happen already, even if I vex, roll for ground, break my television; de score no go change. I go just calm down, carry my mind down and tell myself sey na game be dis. Number two, I go find wetin sweet me inside de match. Even if my team no win maybe dem try pass before, maybe de goalkeeper catch some hot ball or one player still show correct skill, I go just hold dat one dey console myself. At least no be sey dem no try at all. Number three, I no go dey fight or quarrel. I know sey football dey cause wahala sometimes, pipu fit use am start take start fight but no be sey e suppose no be sey e suppose be. If person from another team dey laugh me, I go use style laugh join. I fit tell am say, "Na una time na but make next season come". Number four I go channel dat energy go another thing. As my team don lose instead make I just dey sad, why I no go chop better food or go hang out wit my my guys or even watch comedy wey go make me forget sey match even dey dat day. I go see sey my mind go come down small small. Number five, I go remember sey football na turn by turn, today dem lose tomorrow dem fit win. Football no be do or die, as long as my team still dey hope still dey.

Entertainment for Naija no be small thing oo, e go carry plenty weight for de society. Na one of de biggest things wey dey bring joy, money and better name for de country. First of all, entertainment dey bring money. Thing about music industry, nollywood, comedy, dance and even social media skit. Pipu like Burnaboy, Davido, WizKid, AY, Sabinus and many others don turn big stars. Dem dey make millions, dey tour de world and dem dey make foreign pipu notice sey Naija get talents. Dis thing dey create jobs for pipu, musicians, actors, producers, camera men, makeup artists, editors, dancers and even designers. Na full industry we dey talk here. Secondly, entertainment dey reduce stress. For country wey hard like dis, na entertainment dey help pipu forget their wahala small. Person fit dey broke but once dem hear good music or watch comedy, e go change de person mood. E go dey heal mind, e go reduce depression. Even for politics, entertainment dey help pipu understand wetin dey happen for de country through skits. Another big impact be sey entertainment don help Nigeria carry her name go international. Pipu wey never come Nigeria before don dey talk about our culture, language, passion and lifestyle because of our music and movies. Afrobeat don carry Naija sound reach America, UK and all over de world. And and even Yoruba movie and Igbo movie films dey create impact for Nigeria. E don help youth find better way to hustle. Before everybody wan be doctor, lawyer and engineer but now pipu fit blow through entertainment industry or even stand up through comedy. E dey give hope and open plenty doors. But make we no lie entertainment still get wahala, some pipu dey use am spread bad message. Too much violence, nudity and fake lifestyle. Some artist dey promote drugs and their own life. So we still need to balance am well make we use entertainment to teach better things not just to dey chase clout.

Dis matter na for those wey dey use social media do bad thing like scam pipu, collect money by lie or use pipu emotion play. E no good at all. See social media na better tool wey God don bless us wit. You fit use am connect wit your friends and family, promote your business, learn new things, even find job but some pipu don turn am to tool of destruction. Dem dey use fake account deceive pipu. Dem go come post like sey dem be somebody else just to collect money. Sometimes na love scam, sometimes na fake investment; all na wayo. Make una remember sey wetin person dey do for dis life no dey end for here, even if police no catch you now, karma dey. One day de thing wey you dey do go bounce back to you. You fit dey happy sey you don dupe person today but dat same pain wey you cause another person go later reach your side. Make I ask you; how you go feel if person scam your mama or your papa or your younger brother or sister?. Or if person use fake love take collect your papa pension money, e go sweet you? No. So why you dey do am to another person. Social media no be for scam, make we try dey use am build, not destroy. If you no get legit hustle find one, government no go do everything. You fit learn skill online, find small business even dey help others grow. But if you use your smartness do bad thing, one day dat smartness go land you for wahala. Abeg make we change, make we use social media do better thing, promote peace and unity. Make we help each other grow not bring others down, na only like dat our country go better.

Dis matter wey I wan talk na serious one; whether media don do Nigeria more harm dan good. Media na television, radio, newspaper, internet, social media and all those platform wey dey pass information give pipu. E get power, e fit build nation and e fit scatter am too. But for Nigeria own, many pipu dey argue sey media don cause more wahala pass de good wey e suppose do. Plenty times media for Nigeria dey spread fake news especially for social media. Person go just type lie before you know, e don fly like sey na truth. Dis one dey cause confusion. For election time, dem go spread fake result. For fight matter, dem go add salt and pepper just to where you no need am. Na for fight go start where e suppose no even happen. Pipu don lose their life because of fake story wey media carry. Another one be sey media sometimes dey focus too much on negative things. Everyday na bad news; killing, kidnapping, corruption, wahala up and down. No be sey those ones no dey happen oo but dem no dey balance de story. E dey make pipu fear, lose hope, even hate their own country. You go see foreign media too dem go always paint Nigeria black. If one bad thing happen dem go shout am for de whole world but wen better thing happen dem no go talk am. Dis one dey affect how other countries see us. Dem dey fear to invest, fear to come to business, fear to come visit. Now make we no lie, media still dey good. Media dey help expose bad leaders, e dey make pipu dey aware of wetin dey happen. Na through media sabi sey money wey suppose build road, dem chop am. Media dey give voice to de voiceless. Pipu wey no fit talk, media dey help carry their matter go front. Na media help fight SARS wahala during End-SARS protest. So media fit be tool for change if dem use am well.

Traveling na part of education. E no just dey about waka go another place, e dey teach pipu plenty things wey school no fit teach. First of all, wen person travel e dey see different lifestyle, culture and way pipu dey do things for other places. For example, if you waka go north from south you go see sey dem dey chop different food. Dem dey dress different and even their language no be like your own. Dat kain experience go open your eye, teach you sey no be only your way na de correct way. E dey help you learn tolerance and respect other pipu lifestyle. Secondly, traveling dey help pipu improve communication. As you waka enter new place, you go need talk wit pipu wey no sabi your language well well or dem dey speak different dialect. Dat one go push you to sabi how to explain yourself better and sometimes you go even learn small small word from other language. Dis na serious educational exposure because e dey build your confidence and language skill. Another thing be sey travelling dey help you see real life example of wetin you don learn from book. For example, if you read about River Niger or Zuma rock for textbook and you come see am wit your eye, de knowledge go stick well for your head. Dat kain experience dey different from reading alone, e dey make learning sweet and real. Traveling also dey teach responsibility and planning. Before you travel you go plan how you go waka, wetin you go carry, how you go spend money, how you go sleep. All dis na life skill wey important for anyone wey wan grow, na part of education be dat. Learning how to survive and take care of yourself for different environment. Finally, travelling de expose you to opportunity. You fit meet pipu wey go inspire you or even help you get job or connection wey you no go ever get if you just sidon for one place. Some pipu wey big today na during travel dem get idea for business or meet pipu wey show dem road.

Make I tok about some historical places wey I don visit for Nigeria. First place wey I go na Olumo rock for Abeokuta, Ogun state. Dat rock na one ancient place where pipu de use hide during war then. As you climb am, you go see di whole town from top – e fine well well. De even get old cabins and shrines for there, and one old woman wey still dey tok story of wetin happen for dat place. Just from there, I carry leg go National Museum of Colonial History for Uyo. Dat place na correct spot wey carry story of how colonial pipu take enter Akwa Ibom, how dem rule, how yo-, our pipu take resist dem. Dem get olden days tool, pictures, documents, and even some artefacts wey dem use for slave trade era. I don go Mary Slessor House for Ikot, for Use Ikot Oku, Ibiono Ibom; dat place too make sense. Na one of di missionary wey fight against twin killing and she live for dat area. Di house still de there as monument, dem preserve am well so pipu fit still learn about wetin she do for Akwa Ibom. One small place wey de interesting too na Bridge of No Return for Ikot Abasi. Di name alone de fear pesin. During slave trade, dem dey carry slave cross dat bridge go where ship dey wait dem. Once you cross am, no coming back; na sad history but important to remember. I no go forget Lord Lugard Rest House for Ikot Abasi: dem tok sey na there di colonial master dey rest and do meeting wit local chiefs. E still dey there today, wit whole structure intact. You fit almost feel di spirit of di past wen you waka round di compound.

E dey very necessary to at ten d family function. First of all, family na backbone of person life. Na dem raise you, support you and stand by you for better or for worse. If you dey at ten d family function, e show sey you value your pipu. Family na about bonding, unity and connection wey go make de family strong. Sometimes person go say “I too busy” or “dem no dey invite me” but make we reason am; family no suppose dey invite you everytime, you be part of dem already. You go there to show face, check on pipu and let dem know sey you came. Dat small presence fit make big difference for person wey don dey feel neglected or lonely. Again, you fit learn many things for family gathering, you fit hear better story from your papa, mama, uncle or aunty wey go open your eye. Some pipu dey get business connection, job opportunity or even learn matter solution just from one family meeting. You go surprise sey dat your cousin wey you never talk to since, na im fit help you grow your your hustle. E e still get cultural reason. For tradition, family dey very important. If you no dey show up for event like wedding, burial, naming ceremony or even small get-together, dem fit see you as person wey no dey royal. Dat one fit cause quarrel or misunderstanding for future. You know how wahala dey start from small thing but make we balance am; sometimes you get de real reason not to at ten d. Maybe work no gree you, you dey sick or you no get transport; dat one understandable but if na just laziness or you feel sey e no concern you, na there wahala fit start. So bottom line be sey, yes, e e good to dey at ten d family function. No be sey you go at ten d all but make effort, show sey you care, mingle wit your pipu and keep de love strong because at de end of de day na family go still stand for you wen everybody waka comot.

Social clubs dey help pipu build skill. You fit de wonder say: ‘’Wetin be social club sef? Social club na group wey pipu come together based on common interests like football, business, reading, culture, or even just to dey mingle and enjoy life. But, e no just end for fun. E still get plenty way wey e dey help pesin grow for skill. First of all, social club dey help pesin build communication skill. As you dey meet with pipu every time, you go dey tok, share your opinion, sometimes even dey present something to or argue your point. All dis tin de help you learn how to tok beta, pass your message well and lis ten to other pipu too. Nomba two, social club help for leadership skill. If you join social club, one day de fit make you secretary, PRO, treasurer, or even President. As you dey hold dat position, you go learn how to organize meeting, manage pipu, plan event, and solve problem – na real leadership training be dat, wey you no go learn for classroom. Another one be teamwork: Social club dey do plenty group activity, maybe na to plan party, do outreach, or help communities, you go dey work with others, learn how to cooperate, respect idea from other pipu and still deliver result. For workplace or business, dis kind skill na gold. Social club still de help you build networking and social skills as you dey mix wit pipu from different background, you go de exposed to new ideas, new way of thinking and new opportunity. Sometimes, na from social club you go meet pesin wey go link you to job or business chances. Some social club sef dey teach direct skill like how to do public speaking, how to write proposal, how to organize event or even digital skill like con ten t creation, dem fit invite expert come teach or do workshop – before you know, you don sabi plenty tin wey go help you for your personal or work life. Lastly, na confidence: as you dey participate for activities, dey speak for meeting, dey contribute ideas, your mind go dey strong, you go begin believe in yourself more. That confidence go follow go for anywhere you go – interview, job relation, relationship, even wen you start your own bus-.

Music na powerful tool wey dey touch pesin heart. E no dey mata where you come from, once music enter your ear, e fit make you feel somehow. For different occasion, music dey help show different kind emotion wey dey match wetin dey happen. For example, if pesin die, we dey play slow, sorrowful music. Why? Because de music go help pipu express dia sadness. E dey touch soul. If you hear song like ‘Rest In Peace’ or gospel wey dey soft, e go make pipu reason de life of the pesin wey die. And sometimes, e dey even make dem cry small. Dat one na emotional mourning. Now shift to party time. If na wedding, naming ceremony or birthday, you go hear danceable music like afrobeat, highlife or makossa. Why? Because dat kind music dey ginger pipu. E dey make dem happy, make dem dance, e dey show emotion of joy and celebration. For church, music dey help pipu worship and feel close to God. If na praise, pipu go dey clap, dance, shout. Dat na joy and thanksgiving. But if na worship time, de music go soft and emotional. E dey bring tears sometimes because pipu dey feel humble, dey ask God for mercy or dey thank am deeply. Dat one na spiritual emotion. Even for protest or wen pipu wan talk serious mata, music still dey show emotion. For example, during ‘End SARS’ protest, songs like Fela ‘sorrow, tears and blood’ and Falz ‘this is Nigeria’ dey play. Those kind music dey show pain, anger and cry for justice. Na emotion of frustration and resistance be that. Sometimes too, pipu dey use love music take express feeling. If pesin dey miss im baby or wan toast babe, e go play romantic jam. Something like ‘If’ by Davido or ‘Fall’. De music dey carry emotion of love, affection and sometimes, heartbreak.

Na true sey dance dey make body move, sweat go dey come out, and e go fit help pesin burn fat. But dance na more dan just exercise; make I explain. First of all, dance na culture. For we Nigeria here, every tribe get im own kind dance. Ibibio, Yoruba, Igbo, Hausa, Tiv…everybody get dem style. So when pesin dance, e no go just dey move body, e dey show im identity, dey celebrate im pipu. For example, you see wen dem dey do traditional marriage, burial or festival, dance dey always dey because e be like sey e join body with de celebration. So, dance na cultural expression too. Another thing be sey, dance fit dey spiritual. For church, pipu dey dance to praise God. For shrine, some pipu dey dance to worship or enter trance. E mean sey dance dey connect pesin to spirit or God. Dat one pass exercise. Plus, dance fit be therapy. Some pipu wey dey sad, wey dey depress or wey don pass through stress, wen dem dance, e dey help clear dia head, e dey heal dia mind. You know sey e e get wetin dem dey call ‘dance therapy’ for Obodo Oyibo. Dem dey use am dey help pipu wey get mental health wahala. So, dance na medicine join. Even sef, dance dey bring joy. You fit dey sad, but once correct music drop and you begin shake body, your mood go change. De happiness wey dance dey bring no be small, you no fit buy am for market. No forget sey dance always dey social. You dey dance with your friends, family or community. E dey help pipu bond for party or or celebration, e dey bring pipu together. Exercise dey help body, but dance dey help body and soul. No be sey I dey talk say exercise no good, but when you dance, you dey enjoy yourself, dey express yourself, dey celebrate, dey connect, dey heal and at de same time, your body still dey active. So, e get many benefit wey just gym, workout. So, to go round, dance no be just exercise, e be culture, therapy, joy, spiritual connection, social activity and yes, e dey help body too.

Yoruba dance style na one kind traditional way wey dem dey take express themself. De way dem dey shake waist, twist body and move yansh no be just play. Na part of dem culture and e carry meaning from time wey no no be today. Yoruba pipu dey use dance talk story, show joy, worship or celebrate anything wey important for life. Make I start from the root. Yoruba pipu sabi music well-well. If you don ever hear kpata, talking drum or sekere, you go understand sey the rhythm dey sweet. De way de drum dey beat go make body dey ginger automatically. De drum dey follow body movement, especially waist. So the dance sef na like replay to the sound. If de drum say ‘kakaka’, de waist go answer ‘papapa’. You go sabi follow rhythm, if not, you no go flow for Yoruba dance. Now, why dem dey focus on waist and yansh movement? One. E dey show confidence and beauty. For Yoruba culture, women wey sabi dance well, especially with her waist, na big pride. E e show sey she graceful, she strong and she get sense of rhythm. Even men dey shake waist too, but dem no dey come with. Shoulder and chest movement join. Another reason be sey, Yoruba traditional religion and festivals like Sanko, Ogun and Osun worship dey involve plenty dance. When dem dey in trance or spirit dey enter, de dance go increase and waist go dey move fast. So, shaking yansh or waist no be just dance, sometimes, e be spiritual expression. Even till today, if you go Yoruba party or wedding, you go see how pipu dey display waist dance. Dem go stand, raise hand, bend small, then de waist go begin to soft, steady and clean. Na so dem dey communicate joy, flex small and entertain.

Anxiety dey affect how peson dey make decision for everyday life. Anxiety na dat kain feeling wey dey make your mind dey worry, dey fear, or dey overthink tins even wen nothing serious dey happen. Sometimes, e fit be small-small panic or your body go juz dey shake, sweat go dey come out for your hand or your chest go dey tight. Na so e dey e dey start. Now, make I talk how e take affect decision. Nomba one, Overthinking everything. Wen you dey wen you dey anxious, e go hard you to make simple decision. Even something like which cloth I go wear today or which food I go chop fit turn big wahala. Your brain go juz dey scatter, dey think sey if you choose wrong, something bad fit happen. You go dey worry about wetin if e no good or wetin pipu go talk? Nomba two, Fear of making mistake. Anxiety dey make peson fear to make mistake. So, instead of you to juz decide sharp-sharp, you go dey delay. You fit miss opportunity becos you dey reason too much. For example, job offer go come, but you go dey ask yoursef, I fit handle dis work so or wetin if dem no like me there? Dat kain fear dey hold peson down. Nomba three, Avoiding decision totally. Some pipu, wen anxiety hold dem well, dem no go wan make any decision at all. Dem go push am give another peson or juz ignore am. But wen, but we know sey for life, no be every time you fit dodge decision. So wen you no wen you no decide, na still decision you make to do nothing. Nomba four, Second-guessing yoursef. Even after you don make decision, anxiety fit still dey worry you. You go dey ask yoursef, “I sure sey na the right tin I do?” You go dey regret or dey think sey you suppose dey do am another way. Dat kain thinking fit spoil your mood an even make you no enjoy the decision wey you don take already.

Lack na wen peson no get wetin e suppose get. E fit be food, e fit be money, e fit be good health, or even love an care. For example, if peson no chop for two days, we go talk sey the peson dey lack food. If somebody dey work but dem no dey pay am well, we fit say the peson dey lack beta salary. If pikin dey grow for house wey nobody dey show am love or care, we go say the pikin dey lack parental love. Lack dey dey show face for different ways. Sometimes, you fit dey see peson wey wear cloth but the cloth don tear or don old well-well. E mean sey the peson dey lack beta cloth. Sometimes too, you fit dey see peson wey wan go school de no get school fees. Na clear sign sey de lack education opportunity. Another example. Make I talk about light for Nigeria. Sometimes, NEPA fit carry light for days. You go hear pipu shout sey we dey lack steady electricity. Dat one na true lack. E dey affect our businesses, our school work, an even our health. Sometimes, lack dey come becos of poverty—wen peson no get money to buy the basic tin wey ein need to survive—but other times, lack fit come becos peson no sabi plan well or e juz dey lazy. Like if you get chance to do business but you no gree put effort, you fit still lack money even wen others dey make am. Now, e good make we understand sey to lack no mean sey na your destiny be dat. E juz mean sey something dey miss, an if you work hard, pray or plan beta, you fit come out from dat lack. For Bible say dem talk sey the Lord is my shepherd, I shall not lack. Dat one mean sey wen God dey your side an you dey do the right tin, e go provide your needs.